Abantwana abafole lapha bancane kakhulu .Bangaphansi kweminyaka elitshumi .Bafolile bageziswa izandla ngumuntu omdala . Mhlawumbe bagezela izandla ukuthi bayekudla .

Kuqakathekile ukuthi umntwana omncane osakhulayo ahanjiswe esikolo semfundo eziphansi ayohlakanipha ajwayele abanye abantwana ,afunde ukubhala lokubala , kuqakathekile futhi kuyamqinisa umntwana

Lesi kukhanya kuyisikolo semakhaya khaya khay, lapho abantwana bemfundo ephansi bahlala phansi abalalo igumbi lokuthi bafundele kulo bafundela phandle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ogcina abantwana abancane abasakhulayo abelolwazi ngemizimba yabo ukuze abanike ukudla okwakha imizimba yabo futhi okubaqinisayo

Umfundi wemfundo ephansi uhlakaniphile uyakwaz ingxenye zonke ze khompiyutha, uzidwebile emfanekisweni wazibhala ukuthi leyi yikwiyini leyi yikwiyini.

Izikolo ezemfundo ephansi zilabantwana abancane, ngakho kuqakathekile ukuthi kufakwe imuduli evimba ukuthi abantwana bangaphumi ngesikhathi sokufunda becine belahleka.

Laba abantwana ngabe mfundo ephansi. Kungathi basesikolo kodwa abangenanga phakathi bavalelwe ngaphandle. Bangathi bayalunguza phakathi bafuna ukufunda.

Isigaba semfudo ephansi siqakathekile kakhulu empilweni yomntwana yikho lapha afunda ukubhala ibizo lakhe yikho afunda khona ukubala futhi yikho ajwayela khona ukuphila labanye abantwana.

Imfundo engaphansi iqakathekile kakhulu ifunda abantwana abasasebancane abasakhulayo ingakho kufanele badle kahle badle ukudla okwakha imizimba yabo bekhule beqinile njalo behlakaniphile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane abasemfundweni eziphansi bafundiswe ngempilakahle yabo futhi banakekelwe ngokuphiwa ukudla okulungele imizimba yabo okuqinisa amathambo.

Lowu ngumduli obhalwe ibizo leskolo. Yiskolo sabantwana abancane sezinga eliphansi. Umduli lowu ungathi yiwo ovikela abantwana ukuthi bengaphumi eskolo, bahlale bevikelekile.

Imfundo yezinga eliphansi ayigxili kuphela ekubhaleni lokubala ama bhuku. Ifundisa lomtwana umthetho, ifundisa ukuzwana labanye abantwana, lokudlala labanye abantwana

Lesi yisikolo sabantwana abasasebancane, iprimary school. Kukhanya yisikhathi sokufunda, ngoba akubonakali muntu phandle. Kubonakala nje oyedwa, nanguya! Mhlawumbe ubuya endlini encane.

Ukuqakatheka kwemfundo engaphansi yikuthi kuyamhlakaniphisa umntwana ,kuyamvula ingqondo, futhi yikho lapha afunda khona ukuzimela, ukubhala, ukubala. Futhi yikho aqala ukjwayela ukuphila labanye abantu.

Abantwana abafunda esikolo sezingeni eliphansi bajwayele ukuhamba bedlala besiya esikolo ngokunjalo bacina befika esikolo isikhathi sokufika sesidlulile.

Imfundo ephakathi lemfundo ephezulu ziqakathekile kahlulu ngoba yiso isigaba umuntu afika afundele khona imisebenzi afuna ukuyenza, afunde lokuphila labantu njalo azwisise ukuthi ulilunga lomphakathi.

umbalisi uyafundisa kukhanya engathi ubuze umbuzo abantwabakhe abafundisayo sebephakamise izandla ukuze bamtshele imphendulo ngathi ngu science teacher ngoba ufake ijazi elimhlophe

Imfundo engaphezulu lengaphakathi yizo izigaba zemfundo ezibucayi kakhulu ngoba yikho lapho umuntu afunda khona ukuphila kuhle labanye abantu njalo yikho lapho afundela khona umsebenzi afuna ukuwenza.

Lawa ngamadoda afundisana ngezokwakha, afundisana nge construction. Bamile nje endlini engaphelanga ngani basazama ukucabangisisa ukuthi bayiqedelele njani.

Uyapheka nangu usisi ugqoke impahla ezimhlophe kutsho ukuthi ungushefu upheka ngembiza zakhe eziyisiliva upheka ngesitofu segasi.

Iqakathekile yangaphakathi ,lemfundo ephezulu ngoba yiyo etshengisa ukuthi ikusasa lomuntu lizakuma njani. Lokuthi yikho lapha afundela khona imisebenzi ehlukahlukeneyo.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba yizo ezakha umuntu ozaphila labantu emphakathini futhi yikho lapho umuntu afundela khona umsebenzi ofuna ukuwenza engakhula.

Izindlu zokuxwaningwa ezisemfundweni engaphakathi lemfundo engaphezulu ziba zinkulu njalo ziba lemitshina eminengi ehlukahlukeneyo nxa sisenza umsebenzi bayenza bezi groups.

Emfundweni yangaphakathi langaphezulu ekucineni yilapha umuntu afundela khona ngokuphila kahle labantu lokusebenza kahle labantu kodwa okuqakatheke kakhulu yikuthi ufundela umsebenzi afuna ukuwenza

Laba ngabantu abakhulileyo abafundayo bafunda ku Tertiary education. Isikolo eyabe esifundela khona umsebenzi wezandla kungathi bayabaza kungathi ikhona into abayilinganisayo.

lamadoda afundela umsebenzi umsebenzi wawo uphathelane lokuqunywa kwensimbi lokuzilinganisa kahle bafundela befake amagilovisi ukuze bavikele izandla zabo

Laba ngabantwana be"Secondary school "kukhanya kuphume yonke wonke amakilasi bahlangana phandle engathi ngumhlangano wesikolo sonke ngoba banengi bahlezi phansi kukhona okhuluma phambi kwabo.

Ezingeni elingaphakathi lokufunda sasifunda ngemfundo yezinto, sasihamba e Lab ukuyofunda imfundo yezinto sifunda izinto ezihluka hlukeneyo ngemvelo langezinto ezikhona la emhlabeni.

Izikolo ezinengi zemfundo engaphakathi zigqoka amayembe amhlophe kungabekwenziwa yikuthi sebekhulile abantwana bayakwazi ukuthi bahlale behlanzekile ngamayembe amhlophe.

Lapha kusesekendari skulu. Yeyi ingcolile ikilasi yabo. Emdulini kubhalwe itayimutebho okutshoyo ukuthi ngalesi iskhathi kwenziwa ini ngalesiya isikhathi kwenziwa ini. Ingcolile ikilasi yabo.

Imfundo engaphakathi iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho abantwana abafunda khona ngokuziphatha kuhle abafunda khona ngokuzinakekela futhi yikho lapho abafunda khona imisebenzi yezandla abafuna ukuyenza bengakhula.

Ibhakane leli litshengisa indawo yesikolo samakhatholika lapho okufundiswa khona imisebenzi yezandla. Ibhakane leli litshengisa ukuthi leyondawo iseduze.

Lubaba ngathi nguye umphathi wakulesisikolo kulabanye abantu ngemva kwakhe sihle isikolo sakhe sihlobiswe ngezihlahla ezihlukahlukeneyo.

Laba abantwana sebethe ukukhulakhula bafanele ukuba sesikolo esingaphakathi bafunda ngento zokuthumga ngoba bonke lo lalo ulomutshina wakhe bonke bayathunga

Ezingeni langaphakathi elokufunda kukhona imidlalo eyenziwayo ezikolo. Abanye bayagijima, abanye bayafunda, abanye bangabadlali bebhola. Kulamaqembu ahlukahlukeneyo awebhola.

Ngaphandle kokubala amabhuku emfundweni engaphakathi kunengi okunye okwenziwayo kulemidlalo yebhola kulemidlalo yokugijima kube futhi lemidlalo yokugida uyakhetha umntwana ukuthi uthandani

lesi yisikolo esingaphakathi nxa ngikhangele imphahla zabo abazigqokileyo ngathi yisikolo esisebenzisana lesonto le Salvation Army iyangimangaza kodwa ikepesi abayigqokileyo ngoba ngathi ngeyephepha

Laba abantwana be Secondary school bayahamba baya esikolweni noma bavela esikolweni kodwa bakhanya bengabantwana abalinganayo abangabakuntangayinye

Imfundo engaphakathi iqakathekile kakhulu ebantwaneni ngoba yikho lapho umtwana ayenza khona isigqumo sokuthi ufuna ukusebenzamsebenzi bani engakhula abesefunda ngokuzimisela

Lesiyi secondary school kugqokwa iunifomu ele yebhe eluhlaza lesiketi esiyikhakhi bahlangene lapha egrawundi bahlangele kusa Asermble

imfundo yangaphakathi iqhakathekile kakhulu yiyo ebucaki empilweni yomutntu ngoba yikho lapha afund khona imisebenzi azowenza njalo yikho lapho afunda khona ukutshengisela ukuzimisela

Lesi kingathi yisikolo semakhaya I Secondary school yemakhaya ubabona ngokugqoka iziketi ezinde lezigcathulo ezingayisizo zesikolo bafunda I maths babhala emdulwini.

Ikamelo leli lilungisiwe liqoqwe kahle lidube nje ngokufakwa ikhetheni eliyigolide ngiyayibona le sinki yokugezela izandla lapho ekhoneni kuye ngapha kungathithi kukhona omunye umbheda.

Imfundo engaphezulu akusiwo amasalamusi okuthi umuntu uzathola umsebenzi, kodwa ayisikhali futhi ayahlakaniphisa umuntu, akwanise ukuthi aphangise ukucabanga futhi Imvulele amathuba amanengi.

Imfundo engaphezulu iqakathekile kakhulu ezikhathini zanamuhla, ngoba ikufundisa umsebenzi njalo ikufundisa ukuphila labanye abantu. Uyakwazi ukuyasebenza kwamye amazwe nxa usufundile.

Imfundo engaphezulu iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho umuntu afundela khona umsebenzi azowenza futhi yiwo ovula amathuba omsebenzi ngoba ofundileyo uhlaniphile.

Ezifundweni ezinkulu kujayele ukuba lezakhiwo ezinkulu ngoba kufundiswa izinto ezinengi ezihlukahlukeneyo ngakho kudingeka izindlu ezinengi ezehlukeneyo.

Imfundo yangaphezulu asiwo masalamusi okuthola umsebenzi kodwa uyisikhali esiqakathekileyo uvula amathuba amanengi angajwayelekanga njalo ayakwenza uhlakaniphe ucabange masinya.

Ubuhle bemfundo engaphezulu yikuthi igxila kakhulu entweni umuntu ayabe efuna ukusebenza ngayo nxa eyabe eseqedile izifundo zakhe futhi iyamhlakaniphisa ukuze akwazi ukucabanga masinya

Ubuhle bemfundo yangaphezulu yikuthi iyabahlakaniphisa abantwana iyabafundisa imisebenzi abafuna ukuyenza bengakhula njalo iyavimba ukuthi kungabi lamasela amanengi ezindaweni.

Leli ligumbi lokufundela yalabo abezifundo eziphezulu phecelezi eYunivesi. Ikhanya ingelamuntu, kutsho ukuthi baphumile, bayefuna i"information" ngaphandle.

Emfundweni eziphezulu asihambi sigqoke impahla ezifananayo ezikolo ugqoka lokhu okufunayo lalokhu okwanisa ukukuthenga.

Leyi yindlu yokulala ekhona emayunivesithi injwayele ukubiza ngerezi, ngathi ngeyabafazi ngoba siyambona nangu umama lapha, lombheda lethafula lokusthadisha.

Izikolo zemfundo kufundwa izinto ezihlukehlukeneyo. Lababalisi bakhona labo bahlukahlukene. Amakhiwa lawo akhona afundisayo ezikolo zemfundo yaphezulu.

Izifunqdo eziphezulu azifani lalezi eziphansi noma eziphakathi. Kweziphansi kuyabhalwa emabhukwini kodwa kule ephezulu bayasebenzi amacomputer.

Leyi yindlu ehlala abafundi benyuvesi kuvamile kakhulu ukuthi indlu yenyuvesi ibencabe leyi ingathi ihlala abantu ababili abahlukeneyo njoba lemibheda imibili.

Efundweni eziphezulu kufundwa izinto ezinengi ezihlukehlukeneyo ingakho iskhathi esinengi umuntu nxa esesenfundweni eziphezulu uhamba ayofunda ehlala khona eskolo.